Asati beetishe doosona. Ha asaitika daro asata giddon heedzu asati beetosona. Heedzu asatika guppishene durishe beetizaysa gidishin, issi addes hara medho mayo mayi dizaysa gidikoka. Hankoyti qasseka dunguza mayo mayidosona.

Kehippe darro dalga asay uttis ha asappekka sinta baggara ogey dees ogiyyappe sintha bagarraqasse asay ka'dassoy diyagey bettesqassi yabagarra darro gitta adussa akko hinxxaykka bettes.

Daro asayi issi bolla Kehippe coora sohanne kehippe dalgidi dizayissa besishshe dumma dumma mayi'o ma'ida asay kareththa mayi'o boththa mayi'o miththada daniza mayi'o saloda daniza mayi'onne dumma dumma mayi'o ma'ida asa bessiza misilekko

Keehippe daro asay uttanaw danda'ida sohon sinthe baggara sarotetha naagisiza asati uttidi beetishe de'ishin ha asatappe hedzu asati salo malatizayssa ma'i issi addezi qaseka biita malatizayssa ma'i beetishe de'esko.

Asay issi bolla uttidi bettizaysa gidishe he asappe sinththe baggara xarphpheza bolla zo'o bayika ushsha uyizza bayika mishika bettishe dishin asayi duma duma mayo mayiday bettishe dessko

Kehife lo7izasoy beettishe deseko dumma dumma medha medhoynne gammo medha medhoy beettishin he gaammo medha medho matan ingilizatho qaalara paradays loje geetettiza xuufekka betesko he gaammo medha medhofe guye baggara dumma dumma biitta qoncisiza bandiraykka beettishe deseko.

Keehippe daronne dalga asay issi bolla eqqidi bettishe deshin ha asay dumma dumma azay be huphe bolla koppiye woththizayssa gidishin hankoy ssi demmo booththa may7o ma7idi booththeba ba huphe bolla qachizayssa gidishin tophiya banberekka goy baggara beettishe dizayssa qoncisidi bessizayssa.

dumma dumma keettafe giddora karetha may7o may7ida woykko sikiso may7o may7ida asati biide dishin sinth baggara booththa may7o may7ida macasiyakka de ishin i matanka hanko macasiyakka beettashe dizaaga bessiza misilekko

daro asati yafara hara eqqidi beettishe doosona hagatikka dumma dumma may7o may7idayssa gidishin dariza baggati qasseka dunguza may7idi benta kushe bolla cikka oyqqizayssinne qasse beettishin sinthe baggara dizayssi dumma may7o may7idayssakko

Maataynne mitay de7izosa giddon haaththay woykko abbay woykko haatta eele beettizayssa gidishin haaththafe hindi baggara kerca woykko guutta guutta zumati bettishe doosonakko.

daro asay issi bolla eqqidi beettesko ha asayka hamutishenne kantishe dizayssa gidishin booththa karethanne salo malatiza biitta malatiza ma'o ma'ida gidishin tappeka sintha baggaraka keettay beettidaga qasseka shuku qachchiza mittika bettizayssa bessiza misileko

Lo7o may7o may7idanne keehife orde gidida asay issi bolla uttidi betishe de7eesko ha asay dizosoppe sinta baggara issi adde be kushe bolla hasayiza miishe oyqqidi xellishenne haasayishe dizayssa besseesko.

daro asay uttidi beettishe de7iza sohon dumma dumma may7o may7ida asay dunkane giddon woykko asay shempiza sohon uttidi beettesko qasseka daro asaykka bay huphe bolla koppiya woththizayssi beettesko.

issi gita addezi beettishe deishin ee yuushonka nam7atikka beettishe de7o sunakko ha beettishe de7izayssappe sinthe baggara darbeeza bollan maxaafa wothtizayssinne be kushe bolla oyqqizi hasayiza miishan hasayizayssa bessizayssakko

daro asati keehippe lo7izanne booththa walakan diza lo7o oyden uttidayssa gidishin keehippe lo7iza keetta bolla dabma dumma may7o may7ida asay uttidayssa bessiza misile keehipe lo7o qoncizayssakko

Eqqida issi addey beetteshe deesko ha addekka uttidi beettizayssa gidishe ba duuna bolla hasayiza miisha woyqqidi beettesko ha hasayiza miishawo eqqida addekka deelliza miisha woykko manaxir getettiza miisha ba bolla wotidi lo7izason uttidagi beettesko.

Daro asay shiiqiza bessan daroasay uththidi beeththishee de7eskoo; ha asay dumma dumma may7o may7idi be qoore bolla qassikka naxalaa bagga asay qassikka dungguzaa qachchidi beeththishin issi addezi be huuphe koppiyye woththidi beeththishee de7ees koo.

Issi macasiya beashe beettasuko ha macasiyakka be haasizad niishe bey duuna bolla wothada ha xeellashe dizaara booththa may'o mey'ada ba hu7e yeddagizaara beetashe deiza misileekko.

Heedzu asati moliyassi qanxxidi moliya bayzishe de'osona.misiliya bolla nu be'iyogadan, mashsha oykidosona. Issoyka xeelidi dees. Nam'anthoyka guye simmi xeelidi dees. Heedzanthoyka xeelees.

Dumma dumma misile beettishin ha misileyo dumma dumma qalamenne dumma dumma malatay qoncizayssa gidishe i ayyakko beettizason dumma dumma miishay qoncizayssa bessishe deiza dumma dumma lo'o sile gididayssakko

Woyshan direttida keetta giddo baggara asay eqqidi beettesko ta hasayka dumma dumma may7o ma7idi be kushen toora oyqqidayssa gidishin issi adde qasseka mahe lando may7idayssa gidishin he addezi ba huuphe bolla qasse dunguza huuphe bolla wothtidayssakko

Daro asay issi bolla eqqidi beettesko ha asaykka be kushe bolla maata oyqqidi dunguza kootiya ma7idayssanne macasayka boottanne dunguzay dizayssa ma7idayssanne be huphe bolla dunguza koppiye wottidayssi beettishe deesqo.

daro asay issi bolla eqqidi beettishe deskko ha asayka bootta may7o may7izayssa gidishin ha asafe giddon eqqizayssi baluqo geetetti teestesa gidishin he issi addezi baluqoza duuna eqqidi beettishe deesko

daro keeththati dizayssata bessizayssa gidishin dumma dumma qalamen teetixusanakko hessika salo daaniza qalamen teettizayssa bootta qalamen teettizayssanne hara qasseka maata qalamen teettiza keeththazi beettishe deeesko

Daro asay issi bolla shiiqi uttidayssi bettishe deishe ha asayka dumma dumma ba woga qoncisanawu dumma dumma may'o may'idi issi bolla dizayssa gidishe he asayka pootha may'ora dizayssa gidishe tama etishe deeesko.

shuchcha daaniza miishi beettishe deesko ha mithazi yuushon de ishin maati qasseka yuushon baynnayssanne cigetidi woykko ciiretidi keykey utthida qirxera dizayssa bessiza miishe

Asati booththa mayo mayidageti beettishe de'oosonakko .Ha asatikka banta kushe bolla mesare oyqqidi eqiza issata gidishin etappe giddo baggara baquloy eqqiza issi beettishe de'eesko.

Keehippe lo'izanne booththa gidida nam'u asati eqqidi bettishe de'esonakko ha asatikka issinoy maca gididi bettishin issoy adde gididaysatti boththa mayo mayidi issoy issuwara xelletishe bettiza misilekko

daro asay eqqidi beetishe de7esikko ha asappe sinthe baggara macasaykka beettizayssa gidishe booththa may7o may7izays ba kushe bolla masareza oyqizayssi beetishin ha lo7o misale bessizayssakko hage

issi addezi uttidi be ooso oothtishin i oottiza oosoyka dunguza dathako he dunguza ongafe mithen qachidi be harfa oyqqidi daddizi beettiza asa gidishi sinthe baggara weyshafe oosetiza mithika beettishe deeesko

kehipeaaho denban dumma dummaha dere medoosati beetishe de7osonakko ha meduosatikka dumma dummaha zeretha eqidayssa gidishin etappe goyenne sinthe baggara guutta guutta zumma daaniya kircay dizoyssi bettesko

Daro asati issi bolla eqqizaysati betti sheti oosunakko ha asatikka booththa may'o may'idi gididayssa gidishin he asatappe sinthe baggara eqqiza macasiya be kushe bolla masare oyqaza eqqizaro bessiza miishekko

Melana hanida maatay deizasonne qasseka haaththa pulthoy deizason oyddu asati eqqidi beetti she de'oosonakko ha oyddu asatappe na'ati booththa shurabinne sha mize ma'idayssa gidishin hankoti dumma dumma sha mize ma'idayssa gidor qoos.

Daro asayi beettishe de7eesikko ha asaykka de7isin sinthe baggara macha asay be kushe bolla yanxila oyqqizayssa gidishe booththa may7o may7in tappe goy baggarakka eqqida asay beettishe deizayssa bessizayssakko.

Duma duma missilenne duma duma missileta giddon bettiza ammaratho qallan xaffetiza xuffeti bettishe de'osonako ha xuffeza giddon diza missile issi addey be hasayiza misha wothidi bettishe dishshin hankoyisika appe garsa baggara bettizayssa besiza missileko.

Daro lo7idanne qasseka galal7o daaniza qaalame dizayssi deeshin qasseka ogiya baasiza daanida makame malataykka bettishe dizayssa sinthe baggarakka duufekka amaratonne intizaton xaafatizayti betishe deesko.

Keehippe daro asayi shiiqidi beettishin ha asayfe giddo baggara kaamekka beettesiko ha kaameza matan asaykka dumma dumma may7o may7idi beettishe dizayssa qoncisiza dumma dumma shiiqotakko

keehipe daro asay issi bolla shiiqida gidishe ha keeththasappe goy baggara beettiza dumma dumma keettayfe deishin kaamekka beettizayssa gididi beettesko garsa baggaraka daro qamaratho qaalan xaafettiza xuufezi beetishe qonchesko

keehi wolqama haaththay beetishe deeeskko ha haaththa bollaka haaththara asa pinthiza markabe goykko wogolo geetettiza miishi beetishenne he wogolo bolla qasseka daro miishati caanethizi bizayssa bessishe deeesko

Daro xuufe diza waraqate woykko gaasexa maxaafa bettishe deesikko ha maxaafay yo issi baggay xuufe bichcha gididi beettishin hanko baggay qasseka asi siilekka dizayssa beettishe deiza siilekko

Issi lo7iza soon gita asi eqqidi beethtishe deeskko ha asikka madirke bolla eqqidi haasiyze diza asa gidishe karetha may7o may7izayssa sikko may7o may7izayssa gidi uttidi beeththizayssakko ha asika topphe ayssi zaakkike moduna geetetthidi eretizayssakko.

issi afilkeshinne geetettiza mes7oy bettishe diishin ke afilkeshinne suntikka instegrame geestiza xuufezakka amaratho qaalan woykko ingelizatho qaalan xaafatizayssi beettishe dizayssa bessiza misilekko

Keeyfe lo7iza keeththanne gita keeththa matan de7iza dumma dumma mitamatara kaame oge dizayssa malishe deeskko ha ogezafe sinthe beggara lo7iza xuufe amaratu dizayssa besseesko.

Kehippe daro hatayi betesko, ha haysappe sinta bagara daro mitayonne daro qaseka boncoyi diza mitayo beetizaysa gidishin, ha mithappe giddo bagara qase assayi kanitza ogeyi beetesi, ha ogezika haaho mithara bizaysa gidishin qoncidi beetesi.

kaame oge daaniza sohon keehippe lo7onne qasseka dumma dumma maaburate oyqqida miish deishin ha miish woykko maabirate woykko kornt qirifixe istilayssappe kaame oge daanizaysson dumma dumma medha medhonne dumma dumma ooththa tekmolo7je ehiza miish eqqidi beettishe deesko

Adde beetishe deesko haaddekka barkaqqidi beethizayssa gidishe zuure zuurey diza mal7o may7idayssanne qasseka ba qooren karetha miishi qachizayssa gidide appe goy baggaraka lo7onne murota keeththay beetishe dizayssa malateesko.

Keehippe lo'iza sohon dumma dumma mishatinne lo'iza mishat de'za sohon Asat eqidinne betishe gidishn ha asatika oothiza osoy koronte gishanawu gid eti otiza oso qoncisiza misilekko

Keehi adussanne xoqa gidida sohon maabarate shufo qachiza mithay gitanne biiththanka dishkethtizi gidizayssi eqqidi bettishe deizayssa bessiza misilekko

Misile bollan na'mu kusheti betosonako ha kushetika botha wariqate oyikoyisa gidishin gibiton yederes yakahedal yagiza amarathon xupenee yeitophey kili gebwochi birow giza amaratho xupey betishe de'esko

Issi bitane sinthara dishin macasizaykka goye baggara dizaaro gidishin bolla baggara biiza giza xuufe beettishin la'alen wanca yaamma muqu yaagetiza amaratho xuufekka beettishe dizayssa besseesko

asati issi bolla uttidayssa gidishe bentha kushe bolla xaafiza miisha woykko iskibirto oykkidi waraqethe bolla xaafishe de ishin sinthan qasseka xarpheza bolla haaththiya woththizayssanne komputerekka beetishe dizayssa bessesko

Heedzdzu asati uttizayssati beettishe de'osonakko heedzdzu asati oyde bolla uttiza gidishin issi addey karetha miishe bolla uttidi darbeza bolla xaafidenne be huphe bolla kofiya wottizayssakko.

Asa na'a kushey betishe de'sikko ha asa na'a kushey oyqizaykko misha woykko nam'u xeetu bira gidishin garsa bagara tamu % woyko tamu kushe gizzayssi bettesikko.

Uttidinne darpheeza bolla zempida asi bettishe de'eesikko ha aseka be kushen xaafidie miisha woykko iskibirho oyqqidi warqese bolla xaafishe diishin he asappe sinthe baggara daro maxaafati bettishe de7oosanakko

issi macasiya bettashe de7awusko he macasiyakka be kushe bolla bira oyqqada bira qohodiza mashine giddon woykko bira wottiza mashine giddon be bira wottashe deizaaro bessiza mifilekko

Daro asati issi bolla eqidi betosona asatappeka sintha bagara issi kame eqidage betees ha kameyo sintha bagara isatina adega yagiza xufe betishe dee'sko

kaame biza ogera daro asati eqqidi beettishe de7oosonakko ha asatikka kareta may7o7a may7di be kareta koppiyekka huphe bolla wottidi eqqida asata gidishin ha asatikka tama metoppe asa naagidi gidizaysti qoncosonakko

Lo'izanne suththali'o gidiza oydeza bolla daro asay uuttidii bettishe de'ishe ha asaykka kareththa mayo mayidii qonccisikko ha asaykka tama meetoppe ashidii gididayssa asata qonccisiza mayokko

keehippe lo7iza sohon daro asay karetha may7o may7idi ixxizayssi bettishe deeesko he asayka besinthin warqat woththizayssa gidishin usethiza miishtikka zo7o geetettidayssa gidishin ha asayka tama meesoppe asa ashshizayssakko

dalganne denba gidiza sohon dumma dumma miishikka beettishe de'esikko he miishatappe dumma dumma miishatappe issoyka tama metoppe ashshiza kaamey gidizayssanne he metoza ooththiza asataka beettishe de'osnakko

issi eexxiza tamayi beettishe de7eesko he tamappe goye baggara tama metoppe ashshiza kame eqqizi bettishe deeesko he kame idapfe sinthe baggan kamezara ooththiza asatikka hamutishe beetosonakko

Kehippe loiza keththazappe sinththa baggara kehippe daro makinatinne daarot Toyota makinat kehippe loiza makinat yafarara eqizayisa besizayisa giddishini sinththte baggara tophphiya banidirayikka beteesikko

kKeehippe lo'ida keethtay bettesko ha keeththa giddonka dumma dumma medhamedhoynne dumma dumma miishati bettosonnako ha miishape sintha baggara uttishanne zempishe miishaykka beettishe deesko.

asay gaathth gelizasonne gaaththafe keeizaso gidishin qasseka dumma dumma mithatikka beettishe de7osonakko ha gelizasoppe sinthe baggara asi woykko kaame kantiza oge bettesko

issi cora asati issi bolla shiiqizayssati di7ishin etappe goye baggara dumma dumma keeththati kixxettizayssati beettishe doosonakko ha asatikka dumma dumma may7o may7idagati beynta kushe bolla itophiya bandira oyqqidi beettishe doosonakko

Keehi daro asay lo'iza oydey bolla uththidi gede simmidi beettizayssa gidishin he asazafe sinthe baggara dumma dumma luqaluqon giigiza dumma dumma lo'iza miishati beettishe de'ishin he sinthe baggara bettiza asayka deeesko.

Gita macasiya eqqada beettashe de7awusuko aaddizoyssikka keeththa lo7izaso gidishin ife goye baggarakka lo7iza carqe getetizayssi beettishe deishin akka ba meh7o may7ada asa ha xeellashe dizaaro bessiza misilekko

keehippe githa keettay beettishe de7eskko ha keeththafe sinthe baggara beethtiza xuufezikka qasseka birathan qoditiza mastotekka beettizayssa bessishin ha keeththafe sinthe baggara nau asati ekkidi bettishe de7osonakko

Issi lo7iza keettazan sinthe baggara lo7iza uththizasoynne shempizasoy dishin asi uthana mala maaddiza tohora woykko goomara diza oydezi bettishe deeesko ha oydezaf sinthe baggara labtopfeka beettishe deeesko.

Keehippe lo'iza keeththay keexxethife dizayssa bessizayssa gidishin ha keeththafe gamiihe baggara mitayka eqqizayssanne ha keeththay keexethidi wuribenna gidizayssi buro petei dizayssa bessisa miishe gididi qoncesiko.

Keehppe lo7iza keeththay bettishe deesko ha keeththazafe sinthe baggan adussanne boncoy diza mithay deesko he mithafe sinthe baggan issi macasanne issi adde eqqidi deesko.

Oydu asati eqidi beetosonako ha asatappe sinthe bagara xarapheza bolla beetizaysi oydu woyko hezhi gidiya tekinoloji ehiya miidhi beetishe dees.

issi macasiya hiitta bolla uttada beettashe de7awusko ha macasiyakka bootta nadala may7ada ba huphe bolla galal7o malatizayssa qachizaara uttada beettashe de7awusko

Keyfe lo7iza keeththa giddon heedzdzu asay beettishe deees ha heedzdzu asafe issinna akamizaronne ba bolla akamiza eqa oykqada naa bolla wottada dishin issi macasiya qasse uttidara be naa tookkada akamisafe de7izaaro besseesko.

daronne gita asay issi bolla eqqidi beettizayssa gidishin keethta giddon de7idi beettosonakko ha asayka beettizasora kare bessiza makotesi dizayssanne katama keeththa gidizaysson dumma dumma attuma asaynne maca asay eqqidi beettishe de7eeskko

Keehippe lo'izasonne bootta qaalamen qasseka dumma dumma qaalamen tiittiza keeththa giddon issi macasiya eqqada beettawus ha macasiyakka booththa may'o maa'edanne haasihiza miisha woykko maykirofon woykko maqidehdidassa ba kushen oyqqada eqizaaro gidishin ife goye baggarakka xuufe beetishe deeesko

Keehife lo'iza keeththenne fenge sinthan dizayssan daro asati eqqidi beettishe deishin issi addezi sinthe baggara eqqizayssi beettizayssa gidishin issi addezinne hankoosi bentha ayfe bolla bessize manaxire woththizayssa takko.

Keettafe sinta baggan daro asay eqqidi beettesko ha asayka dumma dumma attumanne macasa gidishin ha asayka dumma dumma may'ua may'idi mithay dizasonne qasseka hinibaggarqa keettay beettiyason daro asay eqqidi beettesiko.

asay issi bolla eqqizayssi beettishe deesko maca asay attuma asaynne dumma dumma mayi'o mayi'izayssi beettishe diishin guye baggaraka keeththay qasseka beettishe dizayssa bessiza misilekko

Namu asati eqidi betishe deosona ha asatikka kote mayidayisa gidishin issi adezi ba kushe dhoqu ooththidi odishe desikko hanikkoyisika ba kushe guye baggani qotidi botha kote mayidi desikko

Asati issi bolla shiiqidi utid de'osonako. Ha satika bootha mayo mayid asanne karetha mayo mayida asa getetidi betiza asati qoncidi beetishe , he asata giddoni issi adezi ba huphe bolla kofiya wothidaysa gidid beetesko.

Dumma dumma asati issi lo'iza sohon eqidi betishe de'osonako, ha asata gidon issi dunguza be huphen wothida adeza bolla be ayfen xeliza misha wothida asiy xelishe he ayfe xelishe de'zaysa besiza

issi machashiya betashe de'aysko ha machashiya qaseka kehipe bottane xufey dizaso eqizara bayoka karetha woyko botha hasa'iza duna beko duna bolla wothada betashe de'aysu

Nam7u asati eqqidi beettishe de7oosonakko ha asatikka benthi oyqqido booththa miishe oyqqidi deizayssada gidishin he asatappe issina maca asa gidishin issoy qasseka adde asa gididi beettizayssappe goye baggan kaameekka beettishe deeesko.

keehippe lo7izanne booththa gidiza sohoy beettishe de7esko he sohozan issi naayi eqqizayssi beettishe deesko he na7ikka be booththa koothe ma7idi paramaase zal7ishe dizayssakko

Gita keeththa giddon na7u maccasati betishe de7oosonakko. Issi maccasiya na7a oyqqada de7izaaro gidishin issi maccaasiya booththa koote mayada ba dhalen akamawuskko.

Gitta kame ogey diza kethi katama asi diza betishe de'esiko he kethazi qasika kehidi gitta gidayis qasika sinitha bagara heya kamiza masitote danida mishi betishe de'esko

Dirsape guye bagara daro eqidi betishe de'ishn nam'u asati hathayo woykon bombayi dizason eqidi banta kushe mecishin issi adey ba huphe bolla kopiya wothidaysi gidishn hanko adey hokida ba kushe mecishe qonciza besiza misileko

Kame ogey diyasara nam'u nayti hamutishe diyosonako ha naytika hamutishe dizaytippe bollara qase nayti anjetishe mayiya mayo besiya misile betizaysa gidishin he misilezi gidoy qaseka simito shucha bolla uttidi betosonakko

Beetizayssi keehippe lo'izaysa gidishin,he miishe bolla qasseka dumma dumma misiletika asa misile qasse miththa misile,buro doliza puutetanne amaratho qaalan xaafetida xuufetika beetishe de'oosonako.

heedzdzu asati beettishe de7oosonakko ha asatikka booththa may7o ma7izayssa gidishshin issi addezi booththa may7o bolla karetha may7o gujis issi na booththa may7o bolla karetha may7onne dunguza gujizara beettashe de7asko

Kaame oge beetishe de'eeskko. Ha kaame oggeppe he baggara qasse makiini woyko toyththi beetishin hankoyssa bagara qa keehippe lo'izanne katama keeththa daniza hinxxan keexetida keeththi beetishe de'eskko

addussanne xoqa sohozan asati eqqidi beettishe doosonakka ha asatappeka goy baggara boro keexetti wurishe deiza keettikka beettishin ha asatikka de7izayssatappe si addey be kushe doqu ootidi malishe deesko

keettazi beettishe de'esko ha keettazi laamiran godettida heedzdzu penge dizayssa gidishin sinthe baggara asika beettiza poo'o weykko sinthara silesi dizayssa besseesko

issi gissa keeththay beettizayssa bolla amaratho xuufenne qasseka masqale daaniza malatay dishin amaratho xuufera yeboditi ketemaaqey mesiqili medaniti medeber gizayssi xaafetizayssa bessiza amaratho xuufekka deesko

maataynne daro bay deesko ha maatafe keethtay qasseka zo7o qalameyan qabbayettidaganne qasse boottan qabbayettidage beettishe deesko ha keettayka heedzdza woykko oyda gididi beettidayssa bessiza misilekko

dumma dumma qommo keeththatinne keehife lo7iza mitati de7idaysso gidishin haho biitthason qasseka zumati qasse guutta zumati mithan kamettizayssata bessiza keehipe lo7iza miside gididi bettesko

Dumma dumma puteti yafara bolla yafaran yafaran dizayssa gidishe aacidenne diccide dizayssa bessiza fuuta futeti dizoso gididi qonciza bessiza misilekko.

Assati yafaran eqqidi bettishe de'osonakko ha asatappeka guye baggara giita miththi bettishe de'ishin he miththeppe garsa bagara toyitta giza kammeyi bettishe dizayissa bessza missilekko.

Daro asay issi bolla eqqidi beettishe deesikko ha asayka dumma dumma may7o sigiso may7o may7izayssa gidishin asatappe goye baggara nam7u gisa keethtayka beettishe deishin he keeththeyka katama keeththa gqidi eretizayssako.

keehippe lo7iza denbay beettishe de7ishinka na7u guutha naytikka beettishe de7osonakko eteppeka sinthe baggara haaththi gogiza malatizay sohon kaame makinay eqqizayssi beettishe de7eeskko.

Daro keeththati beettiza katama biithi beettishe deisiko ha keeththati qasseka booththa booththa korqoron dizayssada gidishin gida dumma dumma mitadikka he katama giddzon beettizayssa qoncisesko dumma dumma ogeti keeththata giddora kanthi kanth bizayssa qoncisiza misilekko.

Daro asay issi bolla eqqizayssi beettishe deesko ha asappe guye baggara karetha kaameka beetishe deizayssa gidishin eggappe ganna baggarakka cilacilounne wogga gidida mithay beettishe deizayssa bessiza misilekko.

issi lo7iza keeththa giddon daro asay issi bolla uttidi be komputere doydinne lo7o ooso ooththanas zoretha bolla de7izayssa bessiza misile hessa mala bessishe deesko

asay issi bolla uttana mala giigida oydezinne xarpeza zibetishe deesko oydeza bolla qasseka zo7o miishan tiyettizayssi beettishe deishin xarbeza bolla salo daanizayssi tiyettizayssakko

dumma uttiza miishati qasseka asi zempanaw maaddiza miishatinne hasa'enaw maaddiza xarpheza bolla uttiza zeemene woykko wode ehido miishati beettishe dizaysseta bessiza lo'iza misilekqo

Asati issi bolla eqqidayssa gidishin etappe goy baggara kawo bandiri deshin sinthe baggara qasse uttizanne shimpiza lo'iza lo'iza oyde bolla xaafetiza miishay uttidayssi bettishe deesko

Dumma dumma asay ba sarotetha naagisiza may'o may'idinne ba kushe bolla massare oyqizi issi bolla hamuti dene ba hiuphe bolla kofiya woththiza asi betishe de ishin etappe ya baggarakka adussa yo'oy betishe deesqo.

issi miishi beettishe de7esko ha miishika meezaane geetettidi erizaysa gidishin ooni gisako ooni guuthakko gizayssa killanawu woykko ginatetha lakayanawu maadiza lo7o zawode ehido miisha geetettidi ereteso

Issi lo'iza kilase beettishe de'eskko he kilaase giddon asay uththiza oydenne zempidaysoyka de'ishin sinthe baggara mastotekka beettishe deeskko ha misilezi bessizay keehippe lo'iza keessakko.

Kamey betishe de'esko , ha kameppe sinthe bagara ogeppe iita digizaysa oykiza Mishara de'ishe iita oothota issi bolla shiishiza asatika utidaysat woykko eqidaysat betishe de'osonako.

Daro asay kamey biza oge dunana eqidi ba kushen oge sarotetha woyiko geshatetha nagiza puxa oyikidi pitishe pitishe dizayisa gidishin duma duma mayo mayidayisako

Kaame biza oge matan dumma dumma miishati deizayssatanne he kaame biza oge giigissiza asatikka eqqidi bentha dumma may'o mayqidayssati shuchchaynnes mintoytiza son eqqidayssatinne bentha kushen oyqqidayssa bessishe deizayssakko.

Daro asay issi bolla eqqidi beettishe deeskko ha asappekka ganna baggara mooretiza miishshi dizayssa dentanawunne dumma dumma oosozas madiza ma'o maa'ida asi eqqidi bettizayssi daro misilezan qoncizayssa bessiza misilekko

daro asay kaame akantiza ogera eqqidi beetishin asi geeshshatettanne kataman deiza lo7etetta naagiza asay ba geeshshatetha naagiza miishe oyqi uttidi beetishe deizayssa gidishe pittishenne qoshasha diggishe beettesko

Dumma dumma asay hokida asattiynne dumma dumma asay hemetishe dizaysssi bettishe de'esikko ha asykka ba kushan akappa oykidi ootishe dizayssa gidishin ettappe guye baggara maakinay bettishe de'esikko

daaro asati issi bolla eqqidi beettishe deizasoppe goye baggara kaamekka beettishe deeesko dumma dumma asati be kushe bolla kafa awayqqidi wooththishe deizayssa beettishe deiza bessiza misile lo7o hunetan bessishe deesko

Daro asay uttidi beetishe deeskko. Ha asappe guye baggara keeththay beetishe dees. Ha asayikka dumma dumma mayo mayiza issa gidishin hare ba gaare goochchida issi he asa matara hametishe biza issa bessiza issakko.

Oge bollazaan gita kaame eqqidi de7izayssa be ashe beiyoyssa bessesiko moorettida miishanne iita miisha caanidi efiza asay issi bolla eqqidi deizayssa maalishe desko.

Lo'iza misiley dizaysa sohoni nam'u asati utidi betosonako, he asata bolla sinte bagara waraqatey woyko xafiza mishi betishe de'ishn, gooda bolla qasi xafetidaysi fayda lanchi giza amarathon qalani xafetidaysi betishe de'esko.

dashinal ayzey beessiza misiley deizayssa bolla dumma dumma faydosinne dumma dumma xaafaiza miishafi beettishe deizayssappe issi asa misilekka beetteesko ha asa misileyppe huphesoora tophiya bandiray beettishe deesko

Keehipe lo'iza keeththa giddon issi eqqiza macasiya beeththashe de'awus he macasefekka goye baggara misile beettishe deishin he misilefe garsa baggara ne ganna baggara xuufezi beettishe de'eesko.

Issi macasiya beettashe de'awusuko ba tagnoloje bolla xaafashenne uttada beettashe de'awusukko ipe ganna baggara amaratho qaalan xaafettiza unqay bettesko.

issi maca na7iya eqqada beettashe de7awsuko ha nayyakka karetha may7o may7ada be kushe bolla tamarize zawutara oyqqada eqqada beettashe de7awusko ha na7iya tamarinaa gitizoyssa bessishe dizayssa malesko

Daro asay issi bolla eqqidi deetesko ha asayka karetha siko mayo qaseka boothaka siko mayo mayidi diahin ha asape sinthan bagara kameyka beetees ha kameypeka guye bagara maata cilliloy de'ishin he maata matara keethayka beetesko.

Keehippe daro asat issi bolla utidaysat dunguza mayo mayidaysatinne banta ayfe bolla besiza mishe wothizaysati , karetha shurabenne sure gixizaysati betosonako. Etappe guye bagara cilacilo mithiyka betesko.

Asay eqqizayssinne hokkiza asay daro asay beettizayssa gidishin ha asafe goye baggaranne ha asafe ganna baggara kamezi eqqizayssikka beettizayssa gidishin he asafe ganna baggara eqqiza asikka beettishe deesko

asati issi bolla uttidi beettishe de7oosonakko ha asatappe sintha baggara asay woththiza miishe woykko xarpheza bolla ciishshekka dumma dumma miishi beettishe de7ishin issi macasiya boota ma7idaraka uttada bettashe de7awusko

Gita kamey bizasora Gita kamey eqidi dizaysi betishe de'esko he kamezi qase eqa canidi de'izaysa gidishin kameza bolla nam'u asati betishe de'osonako ha kamezi salo masatizaysan kametidi betosonako

daro asay uththidi beettizasohon he asayka dumma dumma may7o may7idi be huphe bolla koppiyakka wothtidesko he asappe guye baggara salo daaniza dunkane beettizayti dishin he asayka dumma dumma bessan dizayssa qoncisesko

daro asati yafara bolla eqqidi beettishe de7ishin he asatappe giddon dizaara macasakko ha macasiyakka eti may7iza may7oppe dumma qommo may7ida beettizaro gidishin etappe goy baggarakka beettizayssi baynderakko

keehippe lo7izanne malaliza sohon daro asati yafara oyqqidi uttizasa gidishin sinthe beggara na7u ashati utthidayssati beettishe de7oosunakko ha asatikka benta sintha bolla waraqaxa wottidi haasayiza miisha oyqqidi haasayishe de7oosunakko

Dumma dumma miishati diza sohon qasseka miisha woykko mirca doorido beessay bettishe de'ishin ,ha dooretida sooppe garssa baggara tophiya bandirinne he bandirasu ulo giddon diza miishi bettishe deesko. He miishappekka sintha baggara dumma dumma keeththatika bettishe diza issa besseesko.

Daro asay issi bolla shiqiza bessan asay utidesko ha asayka daro asay dunguza kofiye wotidesko naxalaka ma'idi issi bolla uthidi beettesko ha asayka ba sinthann cikka essidi beettesko.

Asati eeqidi beettishe dossonnakko ha astikka eqidayssatta giddon nam'u macati bentta kushe bolla maaxafada hanizayssa oyqidi bettossonna eettikka na'ayi dishin be qodhe bolla maatada hanizaro bolla qachchizaro gidishin hankorakka qacha benarukku

Kehipe loisa asay dumma dumma besan utidi deishe issi addezi medireke bola eqidi kareta mayo mayiziyis hasayiza mishshe ba donan wotidi hasayizayisane dumma dumma mishshi gaxara dizayisa betishe desikko.

kehipe lo7izanne booththa qalamen teettiza katama keeththe daanizaysson daro asay eqqidi beettishe de7ishin ha asappe goy baggara pootozan dentiza asikka bettesko ha dentizayssapfe sintha baggara mazgabesiza miishike beetesko

Daro asay issi bolla uttidi betishe deishin ha asayka dumma dumma may7o may7idayssa gidishin ha asafe sinthe baggara teknologi ehida miishikka dishin ha asay issi bolla eqqizayssa bessizayssakko dumma dumma asay sikiso may7o may7idayssanne dumma dumma may7o may7ida say betishe deesko

Asati lo7iza keethta bolla eqqidi beettishe deishe komputere bolla bentha waraqata gelsishin issi addezi be duuna bolla maske wottizayssenne zo7o may7o may7idayssa karetha may7o may7idassenne teknolo jemiishi beettees.

Daro asayey eqqidi deizaysohon qasseka hanko asayka keehippe lo7izanne maata malatiza oyde bolla uttyidi beetishe deishin ha eqqiza asayka sikiso may7o woykko karetanne booththa may7o may7idi eqqizayssa maliza misilekko.

keehippe lo7izasonne katama daanizason asati eqqidi bettishe de7o sunakko ha asatikka dumma dumma meray woykko malke diza yeesa ma7o may7idayta gidishin sikettiza may7o may7idi attumanne maca gididi qoncishe de7o sunakko

Issi addezi beettishe de7eeskko. Ha addezi kareetha mayo ma7idassanne be huuphe bolla koppiya wothizaysaa gidishe be kushen haasayiza miisheta oyqqidassanne gidishin asaas sarotetha naagisiza asakko

oyddu kaameti issi bolla eqqida kata bessishin ha kaametikka goye baggara issawu issiyasi dees hankowawu qasse goy baggara uttizosoy dees hankowawu qasse goye baggara mitati dishin ha kaameti eqqidi beettizayssa bessiza malata gidizayssi qonjeesko

Issi asay shiqiza ketha bola daro asay betishe de'es ha asayka duma duma ma'o ma'idaysa gidishin asa saroteta nagisiza may'onne ha asayka saroteta nagisiza asako.

keehippe daro lo7iza keettay de7izason dumma dumma may7o may7ida asay uththidi beettesko ha asay uttizosoy qasseka keehippe booththanne dumma dumma dunguza qaalame dizayssa gidishin asa sarotetha naagiza asati uththidi beettishe de7oosonakko

keehippe lo7idason dumma dumma asay uttidi ba kushe bolla xaafiza miisha oyqqidi sarotetha naagisiza asa daanizayssi uttizayssa gidishin karetha may7o booththa may7onne dumma dumma may7o may7ida asay be sinthan komputere gottidi uttidesko

Issi addezi beettishe deesko ha addezikka asa sarotetha naagisiza asazi mayido may7o may7izayssa gidishe be huphe bolla koppiya woththizayssi dishin atira bolla itiophiya bandiray dizayssa besseesko.

Asay beettishe de'iyayssakko ha asappe sinthe baggara eqqiza addezi beettesko bota may'o may'idayssanne be duuna bolla qasseka haasayiza miishe woththidi beettishe deiza adde beyizayssa bessiza misilekko.

Daro asayi issi besan eqidi betishinka ha asappe dariza baga asayi qasika asa saroteta nagisida asa woyiko poliseta gidishin he asata gidon qasika botha woyiko dunguza mayida asatika betishe dee's

keehipe lo7iza oyde dizasonne dumma dumma asay uttidi beetishe deesiko ha asayka asa sarotetha woykko asa naagetetta naagiza asa geetettidi qoncishin ha asay uttizasoy keehipe lo7iza sohokko

issi aqotha geliza sohon heedzdzu asati uttidi oyde bollan beettishin he asatikka asa sarotetha naagisizaytanne benta kushe bolla xaafiza miishe woykko waraqase oykqidi ha xeellishenne be kushe malizayssa bessiza misilekko

Issi addezi beettishe deeskko ha addezikka asa sarotha naagisiza ma7o za ma7izi beettishe deesikko afekka goy baggara beettiza dumma dumma mithay beettishe deeskko.

Asay shemppida sohoy dishin daro asay dumma dumma mayuwa mayida asaynne dumma dumma kareththa,booththa, biiththa malasizaynne dumma dumma salo malasiza mayo mayida asay eqqidi banththa kushe bolla xaafeththidaba oyqqidi banththawu xoqqu ooththidi asaa bessishee dizayssa misilee besses koo.

daro asay eqis ha asaykka dumma dumma may7o ma7idi de'ishe ba kushiya baw7ulo7a bolla wottidinne ba kushiya qasseka dhoqu woottidayka deeshin kofiya huuyan wottidosonakko dumma dumma asay dunguza woththis hanko asay qasseka deeshe keettafe sinta baggara bettishe lo7osona

daro asati yafara bolla eqqida de7ishin he asati dumma dumma dunguza ma7idayssa qasseka be kushin cikka oyqqidayssanne booththa may7o may7idi be qoore bolla naxala woththizayssa gidishin etappe goy baggarakka lo7o keeththay bettesko

Ha lo'iza keeththefe sinthe baggara qasseka keehippe lo'iza oyde deishe deeskko ha oydeza bolla ciishaykka deishi ichachu asay uttidi deizayssappe issoykka tophiya ayssiza kiike mocona i qisettizayssakko.

Keehi gita addey utti daagi beettishe de'esko ha addeykka karetha koote ma'idi he koote giddora qasseka hooththa may'izayssinne afe goye baggara itophiya bandiraykka bettishe deesko.

Issi adez betishe de7esiko. He adezafe guye bagara xilaxilene lo7o boncoy diza mithayka betishe de7ishin ha dezafe sintha bagara qase adeza hasa7isiza mishsh woyiko mayikirafone getitzayis betishe des.

issi gissa aaway beetishe de7eskko ha aawaykka karetha koote may7izayssa gidishekka cima asa gidizayssi qoncidi beettesko ha asayka ba sintha beggara miicishenne xeellishe dizayssa bessiza misilekko

go'ettiza bootay beetishe deesko ha boota qasse go7iza makinaykka go7ishe de ishin he goshsha giddon qasseka go7ettiza sohan oyddu asati eqqidi beetishe de ishin egikka keehippe lo7iza goshsha getethidi eretesko

Daro asati eqizi beetiza gidishin ha asatika siketida woykko suufe geetethiza mayo mayida. He asatappe bagga asati qaseka bentta ayfe bolla besiza manaxire wotidaysa beetishe de7osonako.

asi zempiza miishenne asay eqa woththiza miishe bolla keehife lo7iza laptoppe woykko komputere geetettiza gode ehido miishi beettishe deizayssa bessiza keehife lo7iza soho gidizayssa qoyisiza misilekko

Daro asay issi bolla dizaysa gidishn arbamince sitiy gize xuufeyka betesko. Ha xufeza garsa bagara dunguzoza oykida assine Tora oykida assiy daroy eqid betizaysane hanko asi ba kushe dhoqu otid be'ishe desko.

Oge dei'shin he ogeza bolla kamezi eqidi betishin dee'sko izi gitane zoo' gididaysa boll oge basida kame he kameza zokonbetishe dee'sko

Oyddu asathi issi bolla shiiqidi kuwaase kaa7iza asaa be7ishee doosonakkoo; ha asathikka soofa woykko oyde bolla uththida de7ishin sinththe baggarakka lo7iza miishshay dishin issi addezi ba kushe xoqqu ooththidi waassishee de7eeskkoo.

Daroko doza daro asati giya ehidi issi bolla wothidaysa gidishn he Darko misha gidonka qase keeshe gizaysanne ha mishaza kamoza qase dunkaneti dizaysat betosonako.

Daro asati eqqidi betosonakko.haa asatikka saketiza asa hariggisizasonne dumma dumma wodeyi ehiddo mishshanni akamishshenne be'ishshe dizayissa gidishin.issi nerisezzi he haraganchcha bolla wottidi bettishshe de'essikko.

daro asay issi bolla eqqidi ka7ishenne durishe dizayssa bessiza misile gidishin dumma dumma may7o bagga asay booththa may7o bagga asay dungusa may7izayssanne maahe lando qachiza asi betishe diishin ha asappe sinthe baggara gita keeththika beetteso

Kaamezi bizayssi beetishe de'esko ha kaameza giddon daro asay kumizayssanne ha kumiza asappe karera attidi be kushen oyqidi penge bolla daro asay eqqidi bishe dizayssa bessiza misilekko.

daro makinay hamotishe deiza gita kame biza ogera gidishin ha kameza giddon daro asay gaattan beettesko ha asay qasseka sintara baggara hamotishe diza asa gidishin ha kamezafe goye baggara daro keethtatikka beettishe doosonakko

Daaro lo'za mishshayne qaxabaretida mishay deizason issi adezi eqqidi betishe de7esiko he misheppe guyye baggara wodey ehida woyko techinolojjey mishi betishe de7esiko he mishshappe guye baggara qasse keththika betishe de7esikko.

Nam'u dumma dumma kuwaseyi ka'etiza demba bolla asati ka'ishe dishin hankoysa bolla qaseka nam'u asati dosonako, ha asatappe issi adezi karetha mayo mayidaysa gidishn hankoysi qaseka matako biza mayo mayidaysako.

Domma dumma misilesi beettishe deizaysson issi macasiya uthada bettashe deasuo hanko bagganka daro asati uttidi beettishe deishin he macaseppe sinthe baggara sine woththiza miishe bolla sine deizayssinne sinthe baggarakka gusallo miish deizayssi beettes.

githa kaamiye biza ogera daro asay hamutishe bettesko ha asappeka sinthe baggara gaare goochiza hare hamuthide bettesko ha gaare bolla cora asay uththidi bishe de izayssa bessesko

Kehippe lo'iizanne maatan kexxetids keththey bettishe dessiko ha keththazsppe issi geliza sohoy deishene ha geliza sohoy gordda gidishin sinththe baggara maatay deizayssanne guye baggara eqqidi miththi diizayssa bessiza missilekko.

Oge daniza soyi betishe deishini hatha danizayisika deishini duma duma gita kafoti issi bolla betosona ha kafotafeka sinthe baggara matayika gutha mithayika betesiko.

Cilonne sharapa matati besiza sohon iss macasaya eqada mata oykada issi kushen be gurde oykidara betashe d'askko e matan qaseka wodiza bita bisizays beteskko

abba haattay beettesko ha abba haatta giddon karetama yowa may7idage beettes ha karetama7ua ma7idagappe garsa baggara ba ma7uwa qaaridi haatta giddon kushiya dhoqu oottidagappe sinthe baggaraka hankoy ba kushiya bessiza asikka beettesko

Keehippe lo'eya kaame bettesko ha kaamiykka eqqida dishen he kaameza bollaka issi maca nayiya eqqidara beettashe da'awsko ha na7iyakka zo'o pantiya gixidaranne karetha shurabiya may'ada ba kushe yiddada beettashe de'asko.

heedzdzu woykko nam7u asati eqqidi beettizayssa gidishin ha asatappe goy baggara dizayssi shuchcha woykko keella gididi eretizayssa gidishin ha asati booththa may7o may7izinne xuufera dizayssa bessishe beeto osonakko

nam7u nayti mithay dizason eqqidayssati beettishe de7oosonakko issina zo7o shurabe may7izaaro gidishin issina karetha may7o may7izaarokko hetappeka goye baggara dunguzayssika beettishe de7eskko

Keehippe daro haaththay beettishe deesko ha haaththa giddon issi macasiya gelizara bettashe de7asko ha haaththa giddon dizaara be ayfe bolla menexire wottada be tiranne be xantha ukaretha ban kammada bettawusko.

Nam'u addezi bettishe de'iossonnakko ha asatappe de'ishin issoy giitta asa giddishin qasekka issoy guutta asa gididi bettizayssa gidishin issi addezi ba kuushshe bolla mayo oyqidayssa gididi bettishe de'esikko.

keehippe malaliza sohon nam7u asati eqqidi beettishe de7osonakko ha asatikka issoy attoma gidishin issinna macha asa gidada beettishin be kushe bolla mittan xaxeda may7o oyqqidara bettashe deahosko

gita shuchchay beettishe de7eskko he shuchchafe gersa baggara daro asati beettishe de7izayssate gidishin he asatikka dumma dumma may7o may7idakko he may7oppe booththa may7o karetha may7onne biitta malatiza may7okka beettishe deesko

Oorata medha medhoy bettishe deizaysson dishin nam'u asatikka denbanne ladi gida sohon beettishe de'osonakko he medhamedhoykka be dulesora xuumi zaba gidishekka kuphesora dalgizaba gidizayssa bessizayssakko.

keehippe lo7iza naati eqqidi beettishe de7oosonakko izatappeka nam7u attuma naata gidishin nam7u maca naata gidizi beettishe de7oosonakko bootta shurabe ma7idi doosonakko

Daro eqiza issa besishshenni haa asappe guye bagara betiza issi ketakko .haa asayikka yafaranni eqiddi mazigabetanawunine yidi dishshin utiza macasiya mazagabashe ba kompiterenne ba xafida mishan mazagabashe dizaro beeses.

Daaro asati issi bolla eqqidi betishshe de'osonako ha asati uttidi diizayssinne eqqidi bettiza asati dishin tekkinolojje mishshayka eeta sinththan dizayssi bettesikko ha asatappe guye baggera nam'u nayti eqqidayssa gidishin eeta sinththe baggera silley diizaysi bettesiko.

Daro asay eqqidi beetteskko , ha asaykka bootta mayo kareta mayonne dumma dumma mayo mayida asa gidishin guuttanaytikka sintara beettishe de eskko sinta baggara issi addey ba kushyan xaafiza miishe oyqqidi beettizayssa gidishin ha addezikka komputerekka ba sintan wotizayssakko.

daro asay mittay dizason eqqidi bettishe deeesko ha asappe sinthe baggara asay mazgabettiza woykko asay salafetidi be iza miishi odde ehida teknolo gey de ishin issi asi yenxila oyq uttidayssi bettesko

na'u asati uttidi beettosona ha asatikka uttida assatappe issinna oyde bolla uttada sintem ba teknologe ehido komputerenne xaafiza miisha oyqaza dishin ife sintan dizaarakka zo'o may'o ma'ada ife sintha baggara uttada beettashe de'awusikko

eqqida asati beettishe de7osonakko ha asatappe issi adde ba huphey bolla koppiya gotida gidishin heedzdzu asatikka ba kushiyan waraqata oyqqidi ha xeellishe dizayssa gidishin sinte baggarakka keettay beettishe diyayssa besseesko

Asati eqqizayssatinne uttizayssati beettishe de7ishin keeththi woykko iti gelizo penge do7ettizayssa gidishin uttiza besseyka dizayssa ki dishin sinthe baggara xaafettiza miish komputere beettesko.

daro asay issi bolla eqqidi beettishe deiasa gidishin ha asappe goy baggaraka keettay deeskko ha keettappe sinta baggan asay yafaran eqqidage ba ooso oottanawunne mazgabettanau yidaga daro asay bessishin he asappe sinta baggara uttiza asaykka bettishe dizayssa bessiza malatakko

daro asay uttidi beettishin ha asappe sinta baggara qasseka keettay beettes ha keettay qasseka mittan kamettiday ga gidishin goy baggarakka hara keetteti beettishe doosona ha keetetappe issoy doya gidishin hankoti qasseka gorda gidosona

Nam7u asathi issi bolla uththidi beeththishee de7oosonakkoo; ha asathikka dumma dumma may7izayssa gidishin issi addezi sikeththiza may7o mayiza gidishin qassika hankko izika dumma dumma malkkera dizayssa may7idi has7ishe dizayssa bessiya misilekko.

Issi daro asazi uttizinne eqqizi beettishe de'eeskko ha asaza giddon booththa may7o may'ida asinne guutha nayti beettishe deishin issi addezi be huphe bolla dunguza wottizayssi beettishe deeesko.

Daro asay be yeefera eqqidi ootishe dizayssa bessizayssa gidishin he asafe dariza baggay macasa gidishin isti addey giddon eqqidi beettishe dizayssa gidishin ha addesikka karetha may'o may'idi hemizde may'idayssa bessesko.

gitta miththay de'iza bessan daro asay issi bolla shiiqi uttizayssa bessishshe de'ishshin dumma dumma may'o may'idday de'iza asay bagga asay uttidi de'ishshin bagga asay eqqon dizayssakko

Daro asay issi bolla eqqiza issanne yafaran diza issa bessishe de'ishin ;issi adde ba kushen iskibirto oyqqidi worqatha bolla xaafishe diza issa bessiza malatakko issi karetha mayo mayida nayakka de'awusko.

daro asay issi bolla ekkizi dizayssa besseesko ha asay beyafara naagidi mazgabettide de7izayssa bessesko ha asay na7u macitinne adde uttiri mazgabizayssa bessihe dizayssakko

Misiley dizason attuma naytika eqqidi dishin he attuma nayti eqqidasoppe giddo baggara qasenka xuufeyka dumma dumma miishi beetishe de'eshin simintegna samint chewatawoch gizayssi amaratho qaalan xaafetidesko.

Guta nayti kuwase ka'ishe diyaysa gidishin ha naytape guye bagara eqida natyti dishin sinta bagaraka hokidi betishe dosonakko ha nayta gidon hankoyti zo'o mayo woyko galalo mayo mayida gidishin nam'u nayta dumma melke diza mayo mayidako

kowaasiya ka7iyo denban he dzdzu nayti eqqidi beettishe doossonako ha naytikka kowaasiya pude olidenne qakkide bootta may7uwa may7idinne salo daaniza pantiya wottidagati cammakka yedidi eqqidi ka7ishe beettishe doosonakko

nati issi bolla eqqizayssati beettishe de7osonakko ha naatikka zoo7o may7o booththa may7o nne galal7o may7o may7izayssati benta kushe bolla bokesettiza miishe oyqqidi eqqizayssati beettishe de7oosonakko

Kehi daro yelaga nayti issi bola eqidi kehi lo'izane dalga kethey gidon betishe de'osonakoha naytika be shurabe qarizaysane be wolqa woyko oothizaso besizaysane be kushe dhoqu oothidi besishe de'osonako

kuwase ka7iza denban kowaasi ka7iza nayti yafaran eqqiza dishin goye baggara dizayssappe sinthara dizayssati benthe caammanne kalte yedhidi hokki uttizayssa gidishin goyra eqqidagati xeellishe de'osonakko

isporte ka7ida denba bolla daro asarti isporte ka7izayssa beettishe de7osonakko ha asatika salo daaniza may7o may7idayssa gidishin he asayyo ulo baggara paydoti xaafettidayssati beettishe de7osonako

Kuwase kaa7iza dembba bolla daronnati kuwase kaa7iza malaatay bessishe de7izayssako. Hankko asay guye baggara eqqidi xeellishenne be7ishe dizoyssa maleteeskko.

ddaro asay eqqiza sohoy bettishe deeesko he asappe sinthe baggara wotha woxxiza addezi be wotha woxxishe deesko he addezappe bolla baggara xaafettiza qaalay deeesko

Keehippe lo'izanne keehippe lo'o dumma dumma qalamen tiettiza sohoy beettishe deishin ha sohoa giddon dumma dumma lo'iza miishati wode ehidayssati beettizayssa gidishin etappe sinthe baggara qasseka dumma dumma misilekka bettesko.

Nu misilen beyidi di'o gaadana dikko hage misile keetta tiyo burushiya woykko tiyo iqa geetettidi xeesetes. Nu heeran haraba qassi hage bica malke sintha baggara guutta karexi ekkees hegga.

Woddey ehida woykko techenoloje ehido mishi betishe de'ishinka he mishe bollaka xaddi woykko wode qodido izayika betishe giddishin daro payddoti betishe de'osonako ha paydotika salodani hanida izako

nam7u maca asati eqqidi beettishe de7osonakko dumma dumma may7o may7idayssata gidishin issinna be nexela may7ada dishin issina qasseka aaththi may7iza may7o may7ada beettizayssa gidishin silke bolla issoy ispara haasishe di7iza misileekko

daro irsaze woykko xaafiza miish be le7e xeera issi bolla shiriti izzo xaaxethizi issi bolla dizayssa gidish he irsazezikka dumma dumma qalamen woykko dumma dumma meera malke eqizayssi betishe deesko

Issi lo'iza miishi bettishey deeesko ha miishekka booththa gidishin sinthe baggara karetha miishi he miishe bolla dizayssa bettishe deesko he miishi qasseka oden ehida miisha gidishin he miishey bellaka sikey bettishey deeesko.

Issi lo'iza misile beetishe deesikko ha mishileppe huphesoora ximitye mobayl tiqil yaagiza xuufekka amaratho qaalan woykko amaratho fidalen xaafettizayssi beettishe deishin hayssika qoncizayssa bessizayssakko.

Keehippe lo'iza booththa qaalamen tittizayssi beettishe de ishin he miishe bollaka le'ele'e miishi he bolla zooren woykko yuushon eqqidi beettishe dizayssa bessiza misile qoncidi beetesiko.

Kamme oggezi bettishe de'eskko ha kamme oggezara qasekka makkinay bishen issi na'azi saykkile toggizayisanne ba oggeppe kare baggara diza woyikko gaxxara bagara dizza kammeyikka bettish de'eskko

kaame ogey qasse bettesko kaame oge bolla bettesko daro kamey oge bolla bettishin sinta bagara Issi na'ay togidi digay besishe gidishin hatayka kame ogiya matan bettesko ha qonccisses

Kame hamutiza ogezaara bizayisi duge boli simidi daro asay guyera deishin he kamezikka toyota getetizayiti betishe dizayisa besiza missilekko.

Kame daniza woyko Ethiopian really Ways dumma dumma qalamen tiyetidi bota zo'onne maata danizaysara dizaysa sinthe melidi betizaysa besiza misilekko

Kaame biza ogera motore hamutishe dizayssi beettishin issi naay ba goye baggara issi macasa ekkidi bizaganne dumma dumma asaykka dizayssa booththa miishikka beettizayssanne keettazaka bessishe dizayssakko.

Keehippe lo7izason gisa keehi beettiza kaame beettishe de7esikko ha kaamezikka itiophiyan paazi way gizayssan eqqidi beettishe deizayssa gidishin kuphe bollara dumma dumma eqa caanizi beettizayssa gididi qoncidayssakko

kaame kanthiza ge ogera dumma dumma asay antihenne kantise bessisayssa gidish he kaamezi biiza ogera qaseeka dumma dumma biza gaarey dees bajjadikka bettihe des asay qaseeka keettaf sintabegkara uttayssa bessees.

keeyppe lo7o nne geeshsha sohoy beettishe dees ha lo7iza sohonka kaameti beettosona kaametappe goye baggarakka gita gita keettayka beettees ha keetta sintanka daro wode ehdo miishikka beettishe deesko

Kareta gididi deza oyde malatiza miishay as uttanawu go7izayssa gididi qoncesko ha oyde daanizayssa yo oyhedzdzu goomay dizayssa gidishin ha heedzdzu goomapfe naati gutha gooma gidishin issoy gita goomakko.

Beetiza keethappe sinththe baggara asati eqizayssati beetishe de'osonakko ha asattappe sinththe baggara kaamezi eqqidi beettishe de'ishe ha kaameza bollakka caanetida iqaykka beettishe de'esko.

Shulul7o daaniza ogezara issi harezi be gaare goochchidi be gaare bollaka shonkkooronne qasseka cilil7o miishshe woththidi bishin he gaareza issi addezi goochchishenne dafishe dizayssa bessiza misilekko.

keehippe lo7iza sohon daro asay dumma dumma may7o may7idi keehippe lo7iza oyde bolla uttidi bettishe deesko ha asayka oyde bolla zimpizayssa gidishin sinthera de7izayssa zoo7o may7o may7idarokko

heedzdzu adussanne lo7iza kaameti beetishe de7esnakko ha kamezafe goyi bagganne gaxa baggan beettiza keeththa malatiza kaame shempiza bessayka beetishe de7eesko

gita kaamey hamutiza ogge bettishe deesko ha gita kaamezi hammutiza ogge bollara nam7u naati saykile togidi bishe dizayssa besseesko ha saykilezikka duma duma meray dizayssa oyqixayssa gidishin haho soohon xeelishin gita keettayka beettishe deesko.

Gita kaamey hamutize oge bolla hareti hamutishe bettishe de7osonakko ha haaratikka dumma dumma caana banta zokkon woththidi ha tookkora hamutiza haaratikka daro gidishi booththanne karetha shancan qaketizayssa ekidi boosonako.

karetha teknologie meishati beettishe deizayta gidishin etappeka daroti ogera asa efizayssa gidishe na7u to7e diza motore geetettidi eretosonakko

Keehipe lo'iza sohon daro asay hamutishe deiza soho gidizayssa biside diishin etappe dawuzuge baggara heedzdzanne oyda gidiza kame eqqidi deeesko

Hehipe lo7iza keththa gidon he kethayo godazi boththa qalamen ti7etizaysa gidishin wuygeza qase keehippe lo7iza mitta malatizaysan ti7etisko. Ha keththazika heezhu pence woyko geliza sohoy de7izaysa gidishin dumma dumma hanotan betishe de7esko.

Hera nu xelibadan gidiko heray misile bolla de'izaysatho gidiko buro de'idi de'iya keethati daroti doosona wuridi qoncen pulan osetida keethatika netosona harabati maran ogey shakis nam'a

qasseka heedzdzu asati eqqidason dumma dumma eta kusheppe xaafettiza miishi beettishe deesiko ha asatappe issina maca asa gidishin naati adde asa gididayssa gidishin issi addey karetha may7o may7idi beettishe deesko

Asayi shiqiddi utizassonne kehippe loizasohoni kehippe gulibatidi woyikko utidi betishe desikko ha asayi utiza oyidezika kehippe liizaba gidishshin ha asayi dumma dumma mayo mayidi kehippe loiza keththa gidoni sintha xeliishshe desikko

daro moorettida biittay dizaso daro dumma dumma kaamekka beettishe deesikko ha kaameppe sinthe baggara qasseka dumma dumma keethayka beettishe disayssa besssa misile dumma dumma qommon qonicizayssakko

Guutta naayti issi bolla uttidi be'etishe de'ishin, ha naytikka yuniforame woyko issi malatissisa mayo mayizata gidishin, hezzu naati eqqiza issata giddon issiza issi na'azzi tamarsishe de'izayssi be'ettisoko.

Kehipe lo,o kethayi betes ha ketha gidonka gutha nayiti benta oyide bolla eqidinne bantha kushiya bantha ayife bolla wotidi xelishenne hasayishe dizayisa besizayisa gidishin eta sinthanka dabtarayi diyage betesko

Asay issi bolla dishin ha asappe guye bagara qase daro asay yaparan dishe hanishe sintha bagara katho digidaysa qaxizaysanne banta kushe bolla qaxiza misha oykidi qanxishe dizaysa besizaysakko

Bitaney xupeya xeli xelidi hasyidi dees issi kehipe woliqama darican utidi keehi pullaanich gidida bitaney loyithi hasa'ees.

Amarato qalan xafetiza dumma dumma xufeti betishe deishin koyiro dometape nababikko ye ethiopia bete mezagibtina bete mexahafite ageligilot giza xufeti xafetizayitine daroti betishe dizaysa besizayisakko.

tamariza nayti nababiza keeththan nababettiza maxaafay beettishe de7esko ha maxaafa oyqqidi heedzdzu asati eqqizayssa gidishin issi addezi karetha mayo may'izayssa gidishi nam'afi benta qoore bolla dunguza qachizayssa takko

tamarida timirte keettan daro nayti issi bolla uttidi ba yuunu forome may7idi ba kushiyan xaafiza miisha oyqqidi dawutaraza bolla xaafise beettizayssa bessisa misilekka qonchesko.

Daro asay issi bolla utizayssa gidishin ha asayka dumma dumma may7o may7izayssakko. Ha sinthera de7iza issi macasiya eqqizaro gidishin ippe sinthe baggaraka tophiya bandiray betishe de7izayssi besseesko.

Dumma dumma keettati beettiza issatappe yuusho baggara beettiza issi soy de7esko ha sohoppe sinthara qasseka asati eqqiza sati beettosuna qasse mittaykka beettes dumma dumma keettatikka bettosana giddon qasseka denbaykka beettes.

dumma dumma maxaafay diza keeththanne maxaafa woththiza qasseka dumma dumma miishi diza keeththa giddon issi addey uttidi beettesko ha addey oyde bolla uttidinne zempiza xarpheza bolla uttidi be xaafize miishe bay kushen oyqqidi xaafiye leizayssa mallesko

issi addey beettishe deesko ha addekka karetha may7o may7idi ha axeelishe dizayssa gidishin ha addezafe garsa baggan uttiza oydekka beettizayssa gidishin goy baggara booththa bay beettizayssa qoncisiza dumma dumma lo7o misile gizizi qoncesko

Daro nayti eqqizayssati beettishe de7o sonakko ha naytikka booththa may7o may7izayssi qasseka booththa may7ora karethara walaketizayssanne dumma dumma qommo may7idi beettishe de7o sonakko.

Amaratho qaalanne ingilizatho qaalara walakan xaafettiza xuufeza bessizayssa gidishin bedebu itiophiya kililawi mengis timir biyo gizayssa amaratho qaalan xaafidi bessizayssakko,

Issi addezi uttidi beettishe de'eskko ha addezikka anjettiza may'o may'izayssa gidishe guphe bollaka karethe miisha woththizayssi be duune bolla haasayiza miishe kushen oyqqidi beettishe deizayssa qoncciseko.

katama nayti tamariza sohoy betishe deesko ha sohonka tamareti benta yuniforme may'idi benta kushe dhoqu oothtizayssati issi bolla aweet gishe dizayssa bessiza misilekko.

buro kexxettishenne buro giigishe deizasoy beettesko ha deizaso giddon dumma dumma may7o may7ida asay eqqizayssinne qasse lo7iza oyde bolla uchthiza asikka beettishe deishin eta giddon eqqiza mithaykka beettesko

Issi gita addey beettishe deizayssi beettesiko ha addezikka anjettiza asay mayiza mayo mayidi be duuna bolla haasiyize miisha woththidi ha xeelishenne beekko kiyent uttidi beettishe de7esiko.

katama asayey tamariza timirte keeththan tamare naasi ba oyde bolla utizaysa gidishin issoy issoy be yuniforme ma'idi be kushe bolla xaafiza miishe oyqqidi waraqaha bolla xaafishinne be'ishe dizayssa bessiza misileko.

Misile bolla heedzdzu asati beettishe de'e osonakko ha heedzdzu asatapfe na'u asati naata gidishin benti salo daaniza mayo may'idayssa gidishi issi addezi topheza ayssiza kawo wekkokkikke moconakko

Asay uttizayssa gidishin lo7o oyde beettishe deesko he oydeza bolla tamari nayti be yuniforme ma7idi yafara bolla uttidi be mexeefe nababishe beetishe deizayssa besiza lo7iza lo7o keeththa gehetidi eretesko.

issi lo7izannoy cilaciloy de7iza sohon issi nayiya eqqada beettashe de7awusko ha na7iyakka booththanne karetha may7o walaka may7ada tamareso biza yuniforume daandizayssa may7ada eqqada bettashe dizayssa beshshiza misilekko

katama asay tamariza timirthe keeththan daro nayti uththidi beettishe deeskko ha naytikka be oyde bolla uththidi be waraqese oykkidaynne be yuniforo may7di uththida asati beetishe dizayssa bessiza misilemekko

daro kaami woykko gita kaame hamuttiza ogezi beetishe deesko ha kaamezi qasseka yishe deizayssappe goyi baggarakka hara kaamiyekka oge daaxizayssi woykko oge lo7ethizayssi yishe dizayssa bessiza misilekko

gita kaame bida ogera nam7u kameti bishe doosonakko ha kametappeka sinte baggara issi adde beettishe deeesko he asika dizayssa bessizayssikka beettishi nam7u kametikka daaxizayssanne makina laggizayssa giditi qoncoosonakko

Kaamey hamuttiza oge beettizayssa demashe deishin goye baggara gita kaami woykko awutofise geetettizayssi awutishe deesko ha kaamezafe simthe baggara nam7u tohe diza issi motore hamuttishe dishin hankoyka goye baggi biizayssi beettesko

qasseka kaame bizasofoon qasse makinazi bishe woykko kaamezi bishe deizayssa bessizayssa giidishin ha kaamezafe sinthe baggara issi addezi eqqidage beettishe deizayssa bessishe deesko

Daro oge gidishin ha ogeza bolla kaame bizayssa gidishin ha ogezafe gaxa baggara kaame kantizayssaso makinay woykko haattay kantana mala asati dilliya geltiside ishin etappe sintha baggara daro asay beettesko.

Kaamey biza ogezi beetishe de'eskko; ha ogezikka aappe garssa bagaara haaththay aadhishin bolla baggara makini aadhiza oge besizayssa gidishin garssa bagaara haaththay kanththizayssi woykko dilgiye geetetidi xeygesiza oge geetetidi ereetesko.

keehippe qonce giziza sohon biitta baasiza kamezi beethtishe deeskko ha kamezi biita baasizayssa gididayssi dishin he kamezefe hini baggara daro mithay beethtishe de'eskko

Ha wodey yiiza mishshati bettishe deiizayssa giddishe xaarapheza bolla diizayssa giidishin korrintteykka saakaetidi woyyko a bolla geeli uttidayssa giddishin tekkinoloje mishsha giddidayssa bessiza missilekko.

Simenthoora ooseththiza issi githa miishi daro mithatha giddon beththishe de7eesikko; ha miishafe sinthe baggara thaafellay beeththishin shufora direththidaba gidi uththidi issi gelizo sohoy dishin ha miishshi qassi haaththaa oyqanawunne shiishshanawu maadizabakko.

Asati issi bolla eqqidi beettishe de7osonakko ha asatikka beettishe de7izayssati qasseka gokkiza haaththa matan de7izayssa gidishin ha haaththa duqi duqi mecetidennekke qasseka eqqidi pogide dizayssata bessizayssakko.

Asi haaththa tuuqida bomba miishi beettishe de ishin ha miisheka haaththay sa7an wol7ishe woykko simminthe bolla wolh7hishe dizayssa giidishin asay ha haaththa xeygishe bomba haaththa gidi xeygizayssa hetisko

ichachu asati haaththa matan eqqidi beettishe de7e osonakko ha asatikka haaththa gogisiza woykko bomba matan eqqida de ishin itapfe sinthe baggarakka haaththa duuqiza miish woykko jarkane beettishe de7izayssa qocisiza misileekko

issi addezi uttidi beetishe de'izaso baggara he addezafe sinthe baggara wottiza muushan laptoppeza beishe deizayssa gidishin afe goy baggara goda bolla beettiza xuufezi amaratho qaalan deeesko

Dumma dumma teknologie ehiza wodekko wode ehiza medha medhuti betishy de7eosonakko ha lo7o miishetikka haashtha ehanas maazizayssa gidishin he miishata giddo baggara salo malatiza miishan dizayssi betise de'eskko.

simminton keexxettizanne lo7iza miishi beetishe de7ishinka he miishe bolla huphe kaarara qashettida salo daaniza qaalamen tiettizayssi betishe de7es he sohoppe yuushora axireykka bizayssa gidishin haatta shiishshanaw woykko immanaw maaddizayssakko

Daro asay issi bolla eqqizi dizayssa bessishin booththa mayo mayidinne be huphe bolla dunguza kofiye wottida asay betteskko. Ha asay haatta bolla mecetidinne uyiidde dizayssa erisizayssakko.

Daro asay issi bolla eqqidayssa be'ishe de'ayskko ha asayka issi bolla dizayssi dunguza kofiye wottidayssakko ha asayka haaththa shiishshidinne daro haatta giigissidayti issi bolla de'idi beettosonakko.